Abantu ab'enjawulo bakuŋŋaanye ku musenyu oguli ku lubalama lw'ennyanja, ate abalala bakutte emiggo bayimiridde, abalala bayi bayingidde mu mazzi g'ennyanja naye era nga bakutte emiggo balinga abayina kye banoonyaawo.

Omwami akutte ekikopo anywa, abaana omu amutunuulidde, omualala ayimiridde yeesigamye ennyumba, omulala atudde naye yeesigamye ennyumba atunudde eri, omukyala omulala ayimiridde akutte enkumbi.

Amasa nga mulimu ebintu eby'enjawulo ebikozesebwa wano mmawanga g'abaddugavu era n'abalambuzi nga babyettanira nnyo, bino mulimu; ebitengi ebya langi ez'enjawulo nga bipangiddwa ku ludda olumu. Wakati awo waliwo mmaapu y'eggwanga lya Uganda era nga ewalala waliwo obugoma n'ebyo ebintu ebibajjiddwa mmiti egy'enjawulo.

Entugga ng'eyimiriddeko ssayidi emu mu kkubo nga n'omwami omulala ayise ssayidi endala era ng'ali ku ppiki ene eyaka n'ettaala. Ayambadde essaati enjeru ayina n'ebintu by'aweese ku ppiki avuga agenda.